Imfundo yamabanga aphansi, yimfundo yokuqala emntwaneni ayithola esikolweni. Kulesi sigaba kufunda izifundo ezibalulekileyo lokhu kusiza ingane ukuba iqonde izinto ezisemhlabeni futhi ilungiselela ifundo yebanga elingaphezulu.

Imfundo yamabhanga aphansi yisisekelo sayo yonke imfundo lapha umntwana efunda ukubala, ukubhala ukufunda lenhlonipho nxa ungayiqedanga iPrimary kunzima ukuqhubekela phambili.

Ubucwepheshe sobenze ukufunda kwabalula, namhlanje emalangeni sibona abantwana emgumbeni wokufundela, behlezi ezitulweni, bebhalela emabhukwini besebenzisa insiba zabo

Imfundo etholakala emayunivesithi emakolitshi lasesikolweni lobucwephetshe, ngemva kokuphothula amabhanga aphezulu Lapha umuntu afunda izifundo ezithize njengokuba ngudokotela, ubu injiniyela ubutitshala, iphela nge diploma loma i degree

Imfundo yamabhanga aphakemeyo ikulungiselela ukwenza izinqumo ezifaneleyo mayelana lekusasa lakho. Imfundo yemva kwesikolo ikulungiselela umsebenzi othize, noma ukuqhubeka nezifundo eziphakemeyo njenge Phd le masters

Imfundo yamabhanga aphezulu ikulungiselela impilo yakho yakusasa. Imfundo ephakemeyo ukunika umsebenzi wamaphupho akho. Kokubili kubalulekile ukuze uphumelele.

I polytechnic, likolitshi eliphakemeyo elifundisa ngezandla lezokucwephetshi. Abafundi bafunda imisebenzi yezandla, njengobunjinela, ukubaza, ugesi, i IT lokupheka.

Kusecondary umdwebo lezobuciko yisifundo lapho abafundi befunda ukudweba, ukupenda, ukubaza lokwenza imisebenzi yezandla kuyingxenye ye practical subject.

Eskolweni samabanga aphezulu abafundi bafunda izifundo ezinengi lezizifundo zibasiza ukuvula ingqondo lokulungiselela ikusasa ekupheleni abafundi babhala izivinyo ezibenza bathole i certificate.

Imfundo yamaphanga aphakemeyo yimfundo umuntu ayithola ngemva kokuqeda imfundo yamabhanga aphansi kulelizinga umuntu ufunda izifundo ezinengi. Lezi zifundo zisiza umuntu ukuba aqonde umhlaba alungiselele ikusasa lakhe.

Imfundo yebanga lesibili. Yimfundo ethola umfundi ngemva kokuba eqeda ibanga lesithupha eprimary. Iqala ebangeni lesiseveni ukuya abangeni lesithupha. Ihlukaniswa ngeyaba lower secondary.

Imfundo yase university yimfundo ephakemeyo. Umuntu uyithola ngemva kokuqeda isikolo samabhanga aphezulu. EUniversity umuntu ufunda izifundo ezikhethekileyo njengezomthetho, ukuba ngudokotela lokuba ngutitshala.

Imfundo yaseyunivesithi yimfundo ephakemeyo etholwa ngumuntu ngemva kokuqeda ibanga lesi12. Ifundelwa emayunivesithi noma emakolitshi umuntu uthola isiqu idiploma, degree loba imasters.

Imfundo iqakathekile ngoba yiyo eyenza ukuthi abantu babengaba tshayeli bendizamtshina kumbe odokotela kodwa umuntu kumele aqale adlule e University ngoba yikho lapho okutholakala imfundo yonke

Iyunivesithi yisikolo esikhulu esiphakemeyo esilandela I Alevel kumbe iplolytechnic lapho abantu abafunda iminyaka eminengi ukuze babe ngabodokotela abameli belizwe kumbe amatitsha.